Palli ka sheba dola bɛ doligu maa ŋmanila niriba ni yi kohari daguli la bee n niŋdi kampee la sheba bela loori ni ka zaŋ sipiika nima taɣali di puuni ka sheba mee ba moto nima ka paɣali taba n doli palli.

Alapilee paaki ni ka Alapilee zani ka niriba sheeri dipuuni ka paɣa so sheegi ka gbibi o bia nua ni ka so mee gna sheegi ka gbibi o baaji ka sheba mee na be Alapilee maa ni sheerina.

Teebuli n zaya ka pileeti dibaa ayi tam dizuɣu koliba kapu tam dinni ka tu sabila pa teebuli maa zuɣu ka nohi gbubi kapu piɛlli

Bihi n toori kom bihi anahi n nyɛba bi yino yɛla wori liiga ka gbubi kurugu bokati ka yino dabiya ka gbubi loba boɣati ka bibaayi maa mii gbubi boɣati yino

Dabba ata n ʒɛya ka gbubi foon dibaayi o nyaanga ka ko biɛɣu doya tihi bɛ bi sani ka yino pili zipiligu bibaayi maa bi pili